Inzu yubakishije amatafari mato mato y'ibumba aturiye, ikagira umuryango wera w'ibiyo bitabona ,hejuru yawo hariho urupapuro rwanditsweko ko ari ubwihero inzu y'ubwiherero bw'abakobwa ,ikagira n'umukaba wera.

Uruhome kubakishijwe amatafari matomato y'inumba aturiye insakajwe amabati ha mpande yabo hubakishijwe umutara wisima, ariko abantu tagashashe igihira.

Inzu isakajwe amabati y’amatafari mato mato y’ibumba aturiye ifise umukaba wera ,ikoreshwa nabakobwa mu gihe co kwiherera.

Abantu bane babiri bicaye haboneka imitwe abandi babiri bahagaze imbere hariho ikibaho canditsweho n'ingwa z'irangi rigomba gutukura umwe muri bo akaba ariko arakora ivyuma vy'itumatumanako.

Ikarata yerekana ibihugu bigize Afurika, bicafye mu mabara asa n'umuhondo ibindi yera, hariko igice gisa n'ubururu cerekana amabahari, hariko iya Atlantic na India hamwe n'iyindi iri hariya hejuru itaboneka neza ivyandiko vyayo.

Abana babiri bari mw'ibarabara ryivu bambaye umwambaro w'ishure imbere yabo hariho umugore umwe afise isa koshi ku rutugu uwunda ayifise mu kuboko kw' buryo, hirya yabo hariho uduti mutwatsi n'ibiti bikuze hamwe n'inzu iri mw'ishamba, imbere yabo hariho iyi zindi nzu zubakishije amabati.

Abantu babiri bariko baca mu mperazi ka burimbi wa mbere yambaye agapira gatukura n'ipantaro isa n'umuhondo ifise umurongo umanuka uca kwita kueiryo ku ruhande wera bambaye iye bwyebo bose uwundi yambaye agakabutura gu koro n'agapera kera nhirya yabo hariho inzuuzbokishuju amatavari zigeretse rimwe.

Ishure rifise uruhome, rwohasi rugomba gutukura hejuru hagomba gusa numuhondo rufise ikibaho cirabura canditsweko ingwa zera kigabaguyemwo imice ine n'imirongo imanuka ifise intebe zikozwe muvyuma zifise utwo kwandikirako n'utwo kubikamwo ibikoresho vyishure dukozwe mubiti.

Inzu igeretse rimwe ifise ingazi zubakishijwe isima n'ivyuma bisha ku mpande zayo kugira ngo abantu ibatembe isakajwe amabati ifise udutafari dutoduto duturiye hamweyo n'umunimikaba yera inkingi zera.

Inzu ifise uruhome rw'isima yirwirabura haruguru rugomba gusa n'umuhondo ufise isima hasi, ariko inkingi yubatswe n'amatafari hasi yirabura ahakurikirira n'ubururu ahandi hee juru nuri umuhondo.

Inzu imwe igeretse ifise agafuruka k'ubururu, kure y'ayo hariho izindi zitonze umurongo, hagati yazo hariho ikibuga kirimwo utwatsi n'ibiti.

Ishure ntoyi irimwo ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa zera, hacafyeko intebe, indobo, ikaramu, igitari n'ayandi majambo, ifise amadirisha y'ibiti ashaje atagira n'umuryango.

Inzu isa niyimaze imisi itari mike imbere yayo hari utwasi tw'imbatama ifise amabati ashaje, hirya yayo hateyeho uduti hariho n'akabarabara gaca impande yayo, hariho n'utuntu two kwicarako twamaze kubomagurika kandi natwe nyene dusa nkuturiko turahera.

Inzu ndende cyane igice cya kabiri co hasi gisana ubururu cya kabiri co hejuru gisana umuhondo isakaj amabati hasi hariko isima imbere yayo hariho ikibuga cagutse giteye ko utwatsi hamwe n'igiti kimwe cubumye cyamaze kunkuruka amababi imbere yayo hariho ibendera ry'uburundi.

Inzu ndende ifise umushinge w'amabuye ,uruhome rusize irangi ryera, isakajwe amabati hamwe n'amadirisha y'ibiyo akingirijwe n'ivyuma kugira ngo abantu ntibinjire vyoroshe ,imbere yayo hariho utwasi hamwe n'ibiti bitatu kimwe gisanzaraye n'ibindi bibiri vy'ibigazi.

Inzu zibiri zubaswe kumwe zifise uruhome gusa n'umuhondo hejuru hegereye amabati harera zigaburwe n'akayirihagasize isima zisakaje amabati zifise amatangi y'igiti.

Amabarabara abiri rimwe ry'i kaburimbi rigaragara irindi ryivu irimwo abantu n'imodoka zibiri imbere yayo hariho urugo ubakishijwe amatafari indani hateeyo ibiti birebire bandamije hariho akazuka ameze nkakasiugumwe imbere rwose hariho inzu isa n'ubururu.

Ikibuga cagutse kirimwo idarapo ry'uburundi n'abanyeshure bariko baja mu nzira zitandukanye, hamwe n'amashure asakaje amabati afise umukaba wera. Inyuma yayo hariho izindi nzu hamwe n'urugo rw'amatafari. Imwe muri zo igeretse kane ariko ntirahera kwubaka.

Ishure rifise intebe zitonze ku mirongo ine. Ifise amadirisha y'ibiyo hamwe n'akabati gasa n'intebe, n'umuryango wagutse.

Inzu y'amatafari y'ibumba aturiye, ifise umwango utukura, ukagira umukaba wera, isakaje amabati, itangi rihereza risa n'ubururu, ikagira n'igice co hasi cirabuye, coba caramezeko utwatsi duto duto, hamwen'ikibuga kigaragara.

Inzu yubakishijwe amatafari matomato aturiye ifise imikaba yera, igeretse kabiri, ifise ivyuma bitangira abantu kugira ntibakoroke bisa n'ubururu, imbere yayo hariho imodoka zitatu imwe ifise ubwato, hirya hariho iyindi ifise ubwato n'iyitagira ubwato, mu kibuka hariho idarapo y'Uburundi n'ikindi cuma kitagira idarapo.

Ibarabara ry'ivu ribandanya rica impande y'urugo rw'amatafari hariho utwatsi n'uduti duteyeho, ribandanije rigashikira ahantu har'inzu igeretse kabiri.

Inzu irimwo isima irimwo intebe z'inyegamo z'ibiti n'akabati karimwo ibitabo bitonze hamwe n'imeza zifukishije agashashe kirabura n'ahandi zifukishije agashashe kera.

Abantu benshi bambaye amasarubeti y'ubururu hamwe n'amarori abakingira ntumuka hamwe n'ibindi bintu shara kuvamubyuma bari imbere yabyo abandi na bo batonze umurongo kure yabo ariko barigirakure abo bariko barakora ivyo vyuma.

Abantu indwi bagizwe n'abazungu bane, babiri b'abagabo babiri b'abagore hamwe n'abandi batatu babirabure b'abagabo, bari mu nama umwe mu bagore b'abazungu ariko arayibakoresha.

Abantu cenda bambaye umwambaro w'akazi ugizwe n'amasarubeti y'ubururu, afise ivyandiko ku mugongo no mu gikiriza vyera, bambaye udukofero tubakingira imishwarara y'izuba. Tumwe turatukura utundi dusa n'umuhondo. Umwe ahagaze yambaye nka bo, wewe ata dukofero yambaye. Bahagaze mu kibuga, bariko bapima ikibanza.

Abantu batatu batonze umurongo uwutangura yambaye isengeri yera afise icuma hamwe n'umumwango, ariko arabaza uwukurikira aruname yambaye isarubeti isa n'ubururu niyeboyebo zisa nrwa matsi inyuma yiwe hari yuwundi yunamye, ariko akora mu bintu vy'ivyuma.